Momagumbo ogendji gongaashingeyi, ano omagumbo gomoondolopa ohamu kala ehala hali ithanwa oseti. Ohamu kala uutaafula wa tulwa uupoto woongala mo ohamu kala nduno oradio yomuzizimba.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard Bank otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalyamupombo, ano kaa shi ninge oshihakanwa. Uuna ya ndhindhilika uuyelele wawo tawu kengelelwa, otaya vulu oku dhengela ombaanga ndjoka koonomola dhawo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyo yene, yena oongeshefa dhawo yo yene moka haa landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oongodhi, iikutu niikwawo yilwe.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali, opuna iimaliwa yomafo noshoo woo mbyoka yiitenda. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayoolokathana na kayina ongushu yafaathana.

Uuna omuntu a pumbwa oshimaliwa ota vulu okukonga iilonga opo wu kale wu na oonkalamwenyo yili jwepo. Iimaliwa ihayi kala pehala limwe ashike ohayi taambathanwa muuyuni awuhe.

Ombanga yopamuthika gwopombanda oya li ya gandja ekwatho lyopashimaliwa kehangano haliithanwa FAWENA ano ya gandja oondola dhaNamibia omiliyona yimwe omayovi omathele gatano momasiku 30 Juni 2025.

Omahala ogendji gomayinyanyudho ohapu kala iipundi niitafula ya hongwa miiti nomiipilangi nuuna aatalelipo taye ya po oko nduno haya kutumba.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho yayoolokathana, kiimaliwa ohaku thanekwa nduno aaleli yoshilongo shoka noshowo oonzo dho pawuntsitwe ndhoka hadhi adhika moshilongo moka.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Uuna ano wa dhidhilika omauyelele goye inaga yela nawa, ya dhengela konomola yawo 0612991200.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa dhawo yoyene ano hayiilongele kuyoyene. Ohaalanditha iinima yomaludhi giili nogiili ngaashi: iikulya, iizalomwa nayilwee oyindji.

Iimaliwa oyi li pomaludhi ga yooloka nakehe oshilongo oshi na oshimaliwa shasho. Iimaliwa ohayi vulu oku kala yili momukalo gwefo nenge momukalo giimaliwa iikukutu. Ayihe iimaliwa nohayi longo shafaathana.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dhesiku kehe. Ohashi vulu okulongithwa okulanda iikulya, iikutu nohashi tu kwathele omuntu a thike komahala ga yooloka. Ohashi vulu wo okukutha po uudhigu womuntu. Ngele wu na oshimaliwa ku na uudhigu wa sha, oshoka kehe shoka wa pumbwa oto shi landa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kala yapumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhili nodhili noshowoo okufuta ngaashi oosikola dhaanona noshowoo yilwe.

Ombaanga yaNet-Bank ota yi hiya aatondoki oku za koombinga noombinga ya kuthe ethigathano metondoko lyookilometa ntano osho wo ookilometa omulongo. Aakuthimbinga ota ya ka futa oodola dhaNamibia ethele nomilongo ntano opo ya vule okukutha ombinga methigathano.

Ombaanga yaNedbank otayi hiya oshigwana shi kuthe ombinga methigathano. Longitha okakalata koye kmbaanga yaNedbank okulanda iinima yi ili noyi ili e to imonene ompito yo ku sindana oodola dhaNamibia omayovi gatano.

Momagumbo gopashinanena omu na ehala tali ithanwa oseti. Mehala ndyoka ohamu kala iipundi ya ndulukwa miipilangi nohali monikitha ehala nawa nuuna aanegumbo ya hala oku vululukwa po omo haya kuutumba.

Ombaanga yotango yopashigwana oyimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia notayi kunkilile oshigwana opo shiikaleke kokule nookalyamupombo. Uuna wuli mo malimbililo ya talela po nenge wuya dhengele koonomola dhawo.

iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana mokukalamwenyo komuntu . Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana noshowo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yaantu, oshoka ohatwiilongitha oku landa oompumbwe dhetu dhili no dhiili dhakehe esiku, nosho woo oku futa oosikola dhuunona nikwawo yimwe.

Ombaanga yaNedBank oyo yimwe yoomoombaanga dha tseyika nawa mo Namibia notayi tseyithile oshigwana kutya futa nena oku pitila ano momukalo ngoka gwa ndulukwapo gwopashinanena.

Momagumbo gomoondoolopa, ano momagumbo goshinanena ohamu kala mu na iipundi mbyono hayi ithanwa omatyofa, hayi kala ya longekidhwa nawa pamuthika gopashinanena. Oko nduno haku kala aayenda omutumba uuna ye ya okutalela po, oshowo aanegumbo uuna taya vululukwa po.

Mongashingeyi aantu oyendji ohaya ilongele kuyo yene , moka yena oongeshefa dhawo yene, haya landitha iinima yiili noyili ongele iikwatekinolohi noshowoo oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhawo ano oha yi ilongele ku yoyene. Oha ya landitha iinima yomaludhi gi ili ngaashi iizalomwa, iikulya niikwawo oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyoyene. Ohaya landitha iinima yi ili no yi ili ngaashi oondjato, omagala, iikutu niikwawo oyindji.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana osho wo okufuta iinima yi ili noyi ili, ngaashi osikola.

Iimaliwa oyimwe yomompumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe noshowo okufuta oosikola, okufuta omalusheno niikwawo yilwe.

Oshimaliwa oshi li shimwe sha simana monkalamweno yomuntu, ohashi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili noshowo okufuta ngaashi oosikola dhaanona noshowo omalusheno.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Oyi na omukalo gopashinanena ngoka to vulu oku tuma oshimaliwa, ano to longitha ongodhi yoye sha kehe okutya owu na ointernet.

Aantu oyendji yi ili noye ili oye na omaunongo ga yoolokathana moka haya longitha iikaha yawo yoyene okunduluka po iitaafula niipundi ngaashi miipilangi noshowo momiti.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja omakwatho koshigwana noshowo komahangano. Ohayi kwathele okugandja oombapila dhokokandjugo nosho tuu.

Aantu oyendji mongashingeyi ohayi ilongele kuyoyene moka ye na oongeshefa dhawo, ohaya landitha nduno iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi: oothewa, omagadhi, iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Opuna iitaafula niipundi ndjoka ya ndulukwa miipilangi, aantu oyena uunongo wa yoolokathana moka haya longo ano iipundi noshowo iitaafula taya longitha iikaha yawo yo yene.

Oshimaliwa Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka aantu yokombanda yevi taya kondjele taya longo ya hala oku futwa, hayi taambathanwa ngele to landa nenge tope mukweni a ka lande wo. Oshimaliwa ihashi kala meke lyomuntu gumwe ihe ohashi taambathanwa muuyuni awuhe.

Momukalo go ngashingeyi aantu ohaya longitha uutekinolohi, ano haya longitha uushina mboka hawu yalula iimaliwa. Aantu ihaya yalulawe noonyala.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yolokathana noshowo oku futa iinima yi ili noyi ili.

Iimaliwa oyi li ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe ,ohayi longithwa oku landa oompumbwe dhi ili nodhi ili nosho woo oku futa iinima yi ili noyi ili.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohayi ilongele kuyo yene ye na oongeshefa dhayo moka haya landitha iinima yi ili noyi ili ongele oothewa, omagadhi, iikulya noshowo iizalomwa.

Ombaanga yavenduka oyo yimwe yoomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, noyina omukalo ngoka gopashinanena omupu, ano tolongitha ongodhi yoye okutuma iimaliwa, okuza pehala kehe mpoka wuli.

Aantu oyendji oye na omaunongo gayoolokathana. Oyendji ohaya longitha iikaha yawo, ano okunduluka po uutemba mboka hawu longithwa mokombitha yomomagumbo gopashinanena mboka wa longwa miiti nenge miipilangi.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo ya kehe omuntu, oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dha kehe siku nosho woo oku futa iinima yiili no yiili .

Momagumbo gopashinanena ano momagumbo gomoondolopa omuna ehala ha li ithanwa oseti ha li kala lyalongekidhwa nawa pamuthika gopandolopa, mehala ndika omo hamu kala aayenda una yeya oku talela po nosho wo aanegumbo una taya vululukwa po.

Iimaliwa oyimwe yomiinima mbyoka ya simana noya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu, iimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili ohayi longithwa wo okufuta oosikola dhaanona noshowo omalusheno momagumbo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dha wo yoyene, oha ya landitha nduno iinima ngaashi iizalomwa iikulya niikwawo oyindji yagwedhwapo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomombanga dha tseyika nawa moNamibia na otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalyampompo. Una wuna omalimbilolo ya dhengela konomoola yawo 0612992222.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa oku landa oompumbwe. Iimaliwa olundji ohayi pungulwa kombaanga moka hayi kala muupandi, ya tulwa melandulathano.

Ombaanga yavenduka ohayi longitha omukalo gopashinanena opo oshigwana shi vule okutulako iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga ano taya longitha uushina wopashinanena.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna uusikopa niipundi ya ndulukwa miipilangi, noshowo miiti. Ohayi kala nduno mehala hali ithanwa oseti, moka aanegumbo haya kala uuna taya vululukwapo.

Ombaanga ya Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dha tseyika nawa moNamibia. Ombaanga ndjika ohayi gandja omakwatho gopashimaliwa komahangano gi ili nogi ili, kaayilongi nosho wo koohandimwe.

Ombaanga yaNedBank okwa li yina ethigathano ndyoka lya liko muJuli sigo omuKotomba omumvo omayovi gali nomilongo mbalinantano moka omusindani asindanene oodola dhaNamibia omayovi gatano.

Ombaanga yoStandard otayi kunkilile oshigwana opo shiikaleke kokule nookalyamupombo uuna wandhindhilika uuyelele tawu kulimbilike , dhengela kombaanga opo wulopote epuko ndika.

Kehe oshilongo oshina oludhi lwoshimaliwa shadho . Inashi uthwa iilongo yili iyali yi kale yina iimaliwa yafaathana. Onkee ano ngele tozi koshilongo muka toyi koshilongo oshikwawo owuna okulundulula iimaliwa yoshilongo shoye miimaliwa yokoshilongo oshikwawo. Opo wu shuwe okulanda nayo.

Omagumbo ngoka gomondoolopa, ano omagumbo gopashinanena ohamu kala oosikopa, iitaafula noshowo iipundi mbyoka ya hongwa miipilangi.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iikulya, iizalomwa noshowo iikwawo oyindji, ano ye na oongeshefa dhawo yoyene.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia notayi gandja omahaleloyambeko kwaamboka yi isindanena omagano gawo ano Andreas Benson na Mesias Angala.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dho monkalamwenyo yomuntu. Iimaliwa ohayi longithwa ngaashi oosikola, omalusheno noshowo iikwawo yilwe.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Otayi gandja etseyitho moshigwana, ano kehe ngoka ku na omayalulilo gombaanga, inda kombaanga yaVenduka nena wu ka itotele omayalulilo goye gombaanga e to kala wa manguluka.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oongeshefa dhawo yene moka haya landitha iinima yi ili noyi ili. Yamwe ohaya landitha iizalomwa ngaashi iikutu. Ohaya landitha wo uundjato, oongaku, omagala niikwawo oyindji.

Iilongo ya yoolokathana momanenevi gi ili nogi ili otayi faathanitha oondando dhawo, ongele okulanda nenge okulanditha, opo oshigwana shi tseye oondando dhiilongo yawo.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi gandja omakwatho unene kaayilongi yokiiputudhilo yopombanda. Ohayi gandja ekwatho lyopashimaliwa opo aalongwa ye ki ilonge.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima yasimana moonkalamwenyo dhetu. Oyili pamaludhi ogendji , ongele oombyoka yomiiyela nenge momafo . Ohayi longithwa okulanda oompumbwe noshotuu.

Iilongo yayoolokathana muuyuni oyi na wo oondando dha yoolokathana, ongele okulanda nenge okulanditha. Oyi li tayi yelekanitha oondando dhawo, opo oshigwana shi tseye oondando dhiilongo yi ili noyi ili.

Iimaliwa oyo yimwe yomiina mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana nosho wo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Aantu oye na omaunongo gi ili nogi ili. Oyendji ohaya nduluka po iinima ya hongwa miipilangi yi na omaludhi gi ili nogi ili.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele ku yoye ne. Oyena oongeshefa moka haa landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi: omagadhi, oothewa, iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Aantu oyendji mongashingeyi ohayi ilongele kuyo yene. Moka yena oongeshefa dhawo haya landitha iinima yomaludhi giili nogiili ngaashi oothewa, omagadhi, iizalomwa, iikulya niikwawo yilwe.

Aantu oyendji mongashingeyi ohayi ilongele kuyo yene moka yena oongeshefa dhiili nodhiili, haya landitha iinima yiili noyiili ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo iikwawo oyindji.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana moka haya hongo iipundi miipilangi nenge miiti naashika ohashi ya tumbalekitha, oshoka ohaya longo iilonga ya simana.

Aantu oyendji muuyuni oye na oongeshefa dhawo yoyene. Haya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana. Yamwe ohaya landitha omapaya, uutenda womomakutsi, uulinga niikwawo oyindjiyindji.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena oongeshefa, haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iizalomwa, iikulya noshowo yilwe yomaludhi ga yoolokathana.

Aantu oyendji mo ngaashi ngeyi oyena oongeshefa dhawo yene, ano tayiilongele yo yene, ohalanditha iinima yomaludhi giili ngaashi iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Ombanga yaVenduka ota yi tseyithile oshigwana shi kuthe ombinga methigathano mono omusindani tekiisindanena oondola dhaNamibia omayovi omulongo niikwawo yagwedhwapo.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele ku yoyene moka yena oongeshefa dhawo yene nohaya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi omagadhi, oothewa niikwawo oyindji.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni otayi faathanitha oondando dhiimaliwa, ano okulanda nenge okulanditha. Opo oshigwana shi tseye oondando na uuna taya ka talela po oyeshi kehe shimwe.

Ilandela ongodhi yoye yoIphone 16. Tolongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, ndjoka yali yina ondando yomayovi omilongo mbali nagatatu, omathele gane omilongo omugoyi nomugoyi, ihe ngashingeyi oya kuluka ondando yeya pomayoyi omilongo mbali nalimwe, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Iimaliwa yimwe yomiinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa okulanda ompumbwe noshowo okufuta aanilonga, oosikola, omalusheno niikwawo oyindji.

Inda wuu kiilandele eshina lyoye lyoku wapaleka, ano tolongitha okakalata koye koombaanga yotango yopashigwana, ndyoka lya li lyina oondola dhaNamibia 1999 ngashingeyi olyina owala oondola dhaNamibia 1799.

Momahala gomoondoolopa nenge gopashinanena ohamu kala ehala hali ithanwa oseti. Ohamu kala nduno iipundi yomatyofa, hayi kala ya longekidhwa nawa, nohamu kala aatalelipo uuna taye ya okutalela po nosho wo aanegumbo uuna taa fudha po.

Omahala gomayinyanyudho oha pu kala iipundi niitafula ya hongwa miiti ya longekidhwa nawa pamuthika gopombanda yo tayi nana aatalelipo okuza koombinga noombinga.

Ehangano lyokumbaka oomboloto ohali gandja omakwatho gopashimaliwa koohandimwe, komahangano ,kayilongi, noshowo kaantu oyendji.

Aantu oyendji mongashingeyi oha ya iilongele kuyo yene, ye na oongeshefa dhawo hoka ha ya landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi iikulya, iizalomwa, oothewa, omagadhi nosho tuu.

Ombaanga yaWindhoek oha yi kwashilipaleka omawudhano ngaashi, uudhano mboka hawu nyanyudha aagundjuka ha wu ithanwa ochessa. Uudhano mbuka ota wu ka kala ko momasiku 9 sigo 10 gaMaalitsa 2024 mehala ha li ithanwa Windhoek Gymnasium.

Ombaanga yaNed Bank otayi tseyithile oshigwana shi kuthe ombinga methigathano ndyoka liliko okuza muJuli sigo omuKotomba omayovi gaali nomilongo mbali nantano omusindani otaka sindana oondola dhaNamibia omayovi gatano.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka. Opuna iimaliwa yomafo, niimaliwa iikukutu. Kehe oshilongo iimaliwa yasho ya yooloka ku shikwawo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, iikutu, nokulanda iipumbiwa yetu yesiku kehe.

Aantu oyendji mongashingeyi ohayi ilingele kuyo yene moka yena oongeshefa dhawo ohaalanditha iinima ya yooloka ngaashi omagadhi oothewa niizalomwa niikwawo yilwe.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima ya simana monkalamwenyo yomuntu ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana ngaashi okufuta ngaashi oosikola nenge iiyenditho okuza pehala lyontumba wuuka kehala lyontumba.

Aantu oyendji mongaashingeyi oye na oongeshefa dhawo yene ano hayi ilongele kuyo yene. Ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi iikulya, iizalomwa noshowo omalovu.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana. Ohaya hongo nduno oosikopa dhiipilangi, taya longitha iikaha yawo, noosikopa ndhika ohadhi tulwa momagumbo, etamu tulwa uumbamba moka hamu tulwa iinima.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka yasimana monkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhiili nodhiili ,ohayi longithwa wo okufuta oosikola dhuunona oshowo omalusheno momagumbo.

Ombaanga yoStandard Bank oyina ethigathano moka tolongitha okakalata koye koStandard Bank ngoye tolongitha oshimaliwa shthika N$700, nokumona ompito yokuiisindanena N$5000 ano okatekete kehe komwedhi.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi kala ya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa okulanda oompumbwe, okufuta oosikola, okulanda omalusheno niikwawo oyindji.

Momagumbo ngoka gopashinanena ohamukala uupundi nuutaafula wa ndulukwa miipilangi . Uupundi nuutaafula mbuka ohawu monikitha ehala nawa na uuna aayenda yeya oku talelapo omo haya kuutumba

Momagumbo ogendji go pashinanena aantu oyena uusikopa wajongwa miipilangi, ano hamu kala uumbamba moka haya pungula iinima yawo megumbo.

Aantu mongashingeyi oha yiilongele ku yoyene, oyena oongeshefa haya landitha iinima yomaludhi ogendji. Moositola moka ohamu adhika omashina gopashinanena mpoka omuntu toyi wukadhenge iinima yoye gweye mwene to landula omalombwelo.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaa ilongele kuyo yene na oye na oongeshefa haa landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi iikulya, iizalomwa nosho tuu.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana okulanda eshina lyokukosha, ndoka la li lina oondala dha Namibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, ihe ngashingeyi ola kulukila pondando yoondola dha Namibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Aantu mongaashingeyi ohayi i longele kuyo yene ano yena ongeshefa dhawo yo yene. Ohaya landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya niikwawo yilwe.

Ositola ya tseyika nawa nedhina Simba, oyo yimwe yomoositola ndhoka hadhi landitha iinima yi ili noyi ili, ongele iikutu, oongaku niikwawo oyindji.

Momagumbo gomoondolopa ano momagumbo go pashinanena ohamu kala muna uupundi nuutafula walongekidhwa nawa opo una aatalelipo tayeya oku talelapo oko nduno haya kala.

Ombaanga yaVenduka oyina methigathano mesiku lyohole ano omusindani otaka sindana okatekete ko Gondwana noshowo oondola dha Namibia omayovi ga heyali nomathele gatano.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana. Opu na aantu mboka haya longitha iikaha yawo okunduluka po uutaafula nuusikopa tawu ndulukwa po okuza miipilangi.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile oshigwana opo shikuthe ombinga medhigathano ndjoka liliko okuza muJuli sigo omuKotomba omayovi gaali nomilongo mbali nantano 2025,omusindani otaka sindna oodola dhaNimbia omayovi gatano.

Aantu oye na omaunongo ga yoolokathana mono yamwe haya hongo iipundi miipilangi nosho wo miiti naashika ohashi monika nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi longo oshigwana nkene shi na okuholeka omauyelele gawo gombaanga, ano taa longitha oongodhi dhawo.

Iilongo ya yoolokathana ota yi fafanitha omwaalu gwawo, uuna ngele taya landa nenge taya landitha. Oondando odha yoolokathana shii kololela kiilongo yawo.

Iilongo oyindji muuyuni oyi na iimaliwa ya yoolokathana ngaashi yomafo. Iimaliwa yokoshilongo sha America, inayi fa iimaliwa yomoshilongo shaNamibia nenge shaTanzania nosho tuu.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano yoStandard bank. Ombaanga yimwe yatseyika nawa moNamibia yo ohayi gandja omayakulo koshigwana. Ohayi vulu oku fala omayakulo pomahala gi ili no giili opo oshigwana shi vule okuyakulwa mbala.

Momagumbo gopashinanena ohamukala uupundi nuutaafula walongekidhwa nawa. Nuuna aayenda tayeya okutalelapo omo haya kala mehala moka nenge aanegumbo yahala okuvululukwapo omo haya vululukwa.

MoNamibia omu na omahala ngoka haga pungula iinima mbyoka ya hongwa kaantu yo yene nenge yi na ondjokonona ya pumba naatalelipo oha yeya okutalelapo ehala ndyoka e taya tala iinima.

Iiimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu . Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhili noshowoo okufuta iinima yayoolokathana.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwashilipaleka omawudhano nenge hayi gandja oshimaliwa shontumba kaadhani yokatanga ko koonyala. Ohayi gandja wo omakwatho go pashimaliwa komahangano giili nogiili.

Oshimaliwa osho shimwe shomoompumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa okulanda iinima ya yoolokathana, ohashi longithwa wo okufuta iinima yi ili noyi ili.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oongeshefa dhawo yene. Ohaya landitha nduno iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi omakumbatha , iikutu, iikulya niikwawo oyindji.

Ombanga yotango yopashigwana ohayi vulu oku kwashilipaleka umunafalama waanimuna. Ano ngele owuna ofalama yoye oto vulu oku pewa omukuli goshimaliwa kombanga yotango yopashigwana opo wu yambulepo ofalama yoye.

Ombaanga yaVenduka otayi kunkulile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Ombaanga ndjika kayi na esiku yi ku pule oshimaliwa okupitila mongodhi, onkene ikaleka kokule niinima mbika.

Iipindi niitaafula ya hongwa miipilangi mbyoka ya ningwa momiti. Oya tulwa nee oshinima shoku adhimitha kombanda, opo yi kwate ko omeho gaalandi. Ohayi kala ya opala uunene momagumbo pomahala goku kuutumba.

Oshimaliwa oshimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa oku landa oompumbwe dhi ili nodhi ili, oshowo oku futa iinima ya yooolokathana mokukalamwenyo kwomuntu.

Oshimaliwa osho shimwe shoompumbwe monkalamwenyo yomuntu. Ohashi longithwa okulanda oompumbwe dhi ili nodhi ili. Ohashi longithwa okufuta iinima ya yoolokathana.

Aantu oyendji monene ohaya ilongele kuyoyene moka ye na oongeshefa dhawo kuyo yoyene ohaya landitha nduno iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, omalovu noshowo iikwawo oyindji.

Omagumbo go pashinanena omuna ehala hali iitanwa oondunda yokukutumba hali kala liina iipundi niitafula wa longekidhwa nawa , nuuna aayenda taye ya okutalelapo omo nduno haya kala.

Ombaanga ya Venduka, oyimwe yomoombaanga dha tseyika nawa moNamibia. Ohayi fala omayakulo gawo komahala gi ili nogi ili ngaashi kiiputidhilo yopombanda, nosho wo pomahala galwe.

Ekopi lyokuenyeka omeya lyo'Kenwood Elementa' lyolitela yimwe oshinkwanu heyali, olya li li na oondola dhaNamibia omathele ga heyali nomulongo nomugoyi, ihe ngashingeyi oli na owala omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi. Tondokela kositola ya Nictus, e to ka ilandela ekopi lyoye.

Aantu oyendji mongashingeyi ohaya ilongele kuyo yene . Oyena oongeshefa mono haya landitha iinima yomaludhi giili nogiili ngaashi iikulya, iizalomwa niikwawo yilwe.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhawo tayi ilongele kuyo yene. Ohaya landitha nduno iinima ya yoolokathana ngaashi, iilikolomwa, iikulya niikwawo oyindji.

Ombaanga yaVenduka ota yigandja etseyitho koshigwana opo shivule okulongitha omukalo gwopashinane, moka taya longitha uushina, ongele okutulako iimaliwa komayalulilo gombaanga, nenge oku yi nananko.

Ilandela eshina lyoye lyokuyonga, ndjoka lyali lina N$8799 na ngashi ngeyi olyina owala N$7 999.

Iimaliwa oyili ya yoolokathana muuyuni, ngele tashiya kiilongo yi ili noyi ili. Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho sha yoolokathana ihe nongushu inayi faathana.

Ombaanga yedhina NedBank otayi tseyithile oshigwana opo shi longithe omukalo omupu okutula iimaliwa yawo komayalulilo gawo goombaanga ano taya longitha okashina hoka kopashinanena.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena oongeshefa dhwawo yene aano hayi longele ku yoyene tayi landitha iinima yomaludhi gayoloka thana ngaashi oothewa, omagadhi, iikulya, iizalomwa na yilwe wo.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyi na onkundana ombwanawa kaakulepe. Aakulupe ota ya vulu okupungula iimaliwa ya wo kombaanga ndjoka, kaapuna iihohela yasha.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi gandja ekwatho lyo pa shimaliwa, ongele okomahangano gi ili nogi ili, ongele okaailongi oshowo koohandimwe.

Pomahala galwe gomainyanyudho ohapu kala puna uupundi niitaafula mboka wa ndulukwa miipilangi. Uupundi nuutaafula mbuka ohawu monikitha ehala nawa na aataleli po ohaya kuutumba etaya inyanyudha.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomombaangq dha tseyika nawa mNamibia totaa tseyithile oshigwana kutya shi kuthe ombinga ano taya vulu okusindana eedola dhaNamibia eyovi.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala iitaafula mbyoka yandulukwa miipilangi. Iitaafula mbika ohayi kala mehala hali ithanwa oseti, moka hamu kala aanegumbo uuna taya vululukwa po.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka hayi kala yapumbiwa monkalamwenyo yomuntu . Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe dhiili nodhili . Ohashi longithwa wo okufuta oosikola nosho wo omalusheno.

Momahala gomangeshefelo oha mu landithwa iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iizalomwa, iihumbatomwa naayihe mbyoka omuntu ta vulu okumonamo.

Oshimaliwa oshoshimwe shomiinina mboka hayi kala yampumbiwa monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe nosho okufita ngaashi oosikola, omalusheno niikwawo yilwe.

Ngaashingeyi aantu oyena omaunongo ogendji ga yoolokathana. Opuna aantu yena uunongo mokuhonga ano ngaashi iitaafula, iipundi nosho tuu, haya hongo iinima mbyoka miiti nosho wo miipilangi.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima ya simana moonkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa oku landa oompumbwe dha yoolokathana nosho wo oku futa oosikola dhuunona nayilwe wo.

Omatyofa Omatyofa oge li molupe lwiipundi. Omatyofa oga ningwa miiti mbyoka ya hongwa ya wa molupe lwoshipundi. Ohaku tulwa nduno iinima mbyoka yomafulafula, opo okukuutumba ku ninge okupu.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya ilongele kuyo yene, mono yena oongeshefa dhawo yene haya landitha iinima yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi iinima yopa wutekinolohi niikwawo oyindji.

Momagumbo go pashinanena omuna ehala ha li ithanwa oseti. Mehala ndyoka oha mu kala uutaafula, nuupundi mboka wa ndulukwa miipilangi. Na ohawu monikitha ehala nawa.

Ombaanga yaNet bank oyina omukalo tayi tseyithile oshigwana shika Le tashi anan iimaliwa yasho, tashi longitha okashina hoka kopashinanena, taka vulu oku longa ayihe.

Iimaliwa oya simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu, ohayi longithwa oku landa oompumbwe, ohayi longithwa okufuta wo iinima ngaashi oosikola dhuunona nosho tuu.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna uusikopa mboka hawu kala wa tentekwa ooradio dhomuzizimba. Ohapu kala woo puna uupoto mboka wa tentekwa oongala opo ehala likale tali monika nawa.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala ehala hali ithanwa oseti muna omatyofa nuutaafula mboka hawu kala tawu monika nawa . Mehala ndika ohamu kala aanegumbo uuna taya vululukwapo noshowo oku kala aayenda.

Iilongo yiili noyili muuyuni oyina oondando dhayoolokathana ongele odho ku landa nenge dhoku landitha. Otadhi gandja nduno oondando dhawo koshigwana opo shikale sha dhidhilike ayihe mbika.

Ombaanga ya Ned bank oyo yimwe yomombaanga moshilongo ndjoka hayi kwashilipaleke omaudhano go mathigathano gi ili no gi ili. Ngaashi omathigathano go kuhinga uuthanguthangu, moka omusindani ta pewa nduno omagano uuna asindana.

Iilongo ya yoolokathana muuyuni ohayi faathanitha oondando dhawo dhoku landitha oshowo oku landa, opo oshigwana shi tseye oondando nuuna taya yi kiilongo yi ili noyi ili oyeshi oondando.

Ositola yedhina Nictus oyina ethigathano moka tolongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana eto landa iinima yongushu yathika pomayovi N$5000 nokwiimonena ompito yokusindana.

Momagumbo goposhinanena omuna iipundi mbyoka hayi ithanwa omatyofa ohayi kala mehala hamu ithana oseti mpoka aanegumbo haya ka vululukwapo naayenda omo haya kala uuna yeya okutalelapo.

Ombaanga yaVenduka otayi taamba ko omukuluntu gwoshikondo shombaanga yawo ano David Nuyoma notayi mu halele omayambeko moku tameka iilonga ye.

Pungula ano iimaliwa yoye nombaanga yotango yopashigwana. To pungula ano okupitila muutekinolohi kashishi owala ngele wa talele po ombaanga ndjoka kolupadhi.

Momagumbo gopashinanena ohamukala iitafula yopashinanena nosho woo omatyofa ngoka haga kala gatulwa uukusinga noko matyofa ohakukutumbwa kaayenda nokaanegumbo ngele yahala okuvululukwa.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu ohayi longithwa okufuta oompumbwe dha yoolokathana oshowo okufuta oosikola ayilwe woo.

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima ya simana monkalamwenyo dhetu oha yi longithwa okulanda oompumbwe dhili no dhili noshowo okufuta iinima ya yoolokathana.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile oshigwana opo shi ikaleke kokule nookalyamupombo. Ano ikaleka kokule nookalyamupombo opo waa ha ninge oshihakanwa. Uuna wa ndhindhilike ookalyamupombo taye ku kengelele, lopota oshinina shika mbala opo wu mone ekwatho.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana opo shikuthe ombinga methigathano, moka omusindani taka sindana omagano gontumba.

Iimaliwa oyo yimwe yomoompumbwe dha simana monkalamwenyo yomuntu. Ohayi longithwa okulanda oompumbwe dha yoolokathana nosho wo okufuta ngaashi oosikola dhaanona nomalusheno wo momagumbo.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho ya yoolokathana. Iimaliwa yi li momafo ohayi kala yi li pamaludhi gi ili nogi ili nuuna to yi koshilongo shilwe owu na okukala wa pingakanitha, opo wu vule oku ka landa niimaliwa yawo.

Ombaanga yaVenduka otayi halele esindano ewanawa ku Henda Marais ngono a sindana oka tekete koondola dhaNamibia omayovi gaali.

Momahala ngoka haga pungula iimaliwa ngaashi oombaanga omuna uushina wopashinanena, mboka hawu yalula iimaliwa. Uushina mboka oha wu yalula iimaliwa yomwaalu ogundji noonkondo.

Aantu oyendji mongaashingeyi ohaya vulu oku ilongela kuyo yene, moka yena oongeshefa dhawo yene, ohaya landitha nduno iinima yi ili noyi ili ongele iizalomwa, iikulya nosho tuu yilwe.

Ilandela eshina lyoye lyokuyoga, longitha ano okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ulande eshina ndoka lya kuluka ondando lyali lina oondola dha Namibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi ihe ngashingeyi olina owala oondola dha Namibia omayovi ga heyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi .

Oolanda ntano osho shimwe shoshimaliwa shaCongo, oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana kiikwawo niimaliwa ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhiili no dhiili.

Ombaanga yo Standard oyo ombaanga dhimwe dha tseyika nawa mo Namibia otayi tseyithile oshigwana kutya otayi kakala momaulikilo giipindi momasiku omilongo ndatu sigo omilongo ndatu nalilwe lya Aguste omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dha tseyika nawa mOnamibia. Ohayi gandja omayakulo koshigwana opo ya vule oku pungula iimaliwa yawo nosho wo oku tota omayalulilo gawo gombaanga.

Ombanga yopamuthika gwopombanda oStandard bank oyo yimwe yomombanga dhatseyika nawa moNamibia noyili tayi kunkilile oshigwana shi ikaleke kokule nookaliyamupombo shoshi lopote ayihe mbika.

Omiya dhomoo mbulukweya ,oongaku dha yooloka hadhi landithwa moositola dha yooloka..Omiya oha dhi longwa miipa yoongombe nenge miipa kehe yoshi namwenyo noongaku wo omo hadhi vulu oku longwa..

Aantu oyendji oha yi ilongele kuyo yene, taa longitha iikaha yawo okulonga iinima miipilangi nosho wo miiti. Ohaya hongo ngaashi iipundi niitaafula.

Opu na iipundi niitaafula mbyono ya ndulukwa miipilangi. Shika oha shi ningwa kaantu mboka ye na uunongo , haa longitha iikaha yawo yene.

Ombaanga yaVenduka oyili tayi kakwashilipaleka lyuudhano wo chess mboka tawu ka kalako momasiku omugoyi sigo omulongo ga maalitsa omayovi gaali nomilongombali nane ehala oko Widhoek Gymnasium.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda yatseyika nawa Standard Bank, otayi ka kwashilipaleka omawudhano gaanulema. Ano aanulema ikuthileni ombinga muudha mbuka, nye mwiinyanyudhe.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Oshimaliwa ohashi longithwa okulanda oompumbwe noshowo okufuta ngaashi oosikola noshowo omalusheno.

Aantu oyena omaunongo ga yoolokathana, oyendji ohaya longitha iikaha yawo okunduluka po ano ongele uugumbo mboka hawu kala iinamwenyo ngaashi uumbwena na ohayi kala ya longwa miipilangi.

Ombaanga yedhina NED BANK ohayi gandja omakwatho komahangano noshowo koohandimwe noshowo kaanasikola. Ohayi gandja omakwatho ngaashi tayi gandja ano oombapila dhokuundjugo niikwa wo yilwe oyindji.

Ombaanga yaNEDBANK otayi tseyithile oshigwana shi kuthe ombinga methigathano ndika lyi liko okuza muJuli sigo omuKotomba 2025. Longitha okakalata koye koombaanga oku landa sha, eto isindanene oondola dhaNamibia omayovi gatano.

Mongashingeyi aantu oyendji ohaya ilongele kuyoyene, moka yena oongeshefa dhawo yoyene, haya landitha iinima yi ili noyi ili nokwiimonema iiyemo yawo.

Omatyofa iipundi hayi longithwa okukala omutumba unene momagumbo gopashinanena. Iipundi mbika uuna wa kuutumba ko oho kala wu uvite ombili.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana wiilandele eshina lyokuyoga ndyoka lyali lyina oondola N$ 8 799, ihe ngaashingeyi ondando oyakuluka olina ashike oondola N$ 7 999.

Ombaanga yopamuthika gopombanda ano oStandard Bank otayi tseyithile oshigwana shi ikaleke kokule nookalyamupombo nuuna yeli momalimbililo otaya vulu oku dhenga koonomola dhawo, ya pule uuyelele.

Aantu oyendji mongashingeyi oye na oongeshefa dhawo yo yene. Ohaya landitha iinima yi ili noyi ili ngaashi omalovu, iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombanga dha tseyika nawa moNamibia, noyina omakalo gopashinanena okunana iimaliwa komayalulilo gombaanga nenge okutulako. To longitha ano okashina hoka ka ndulukwapo kopashinanena.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile oshigwana sjikuthe ombinga methigathano moka omuntu taka sindana oondola dhaNamibia eyovi.

Aantu oyendji mongashingeyi, oha ya ilongele ku yoyene moka yena oongeshefa, oha ya landitha iinima yomaludhi gi ili no gi ili ngaashi, iikutu, iipilangi niikwawo oyindji.